Oshikondo shaatalelipo oshowo aantu koohandimwe, ohaya ningi nawa omahala ngoka haya nana aatalelipo, opo ye ye ya talele po oshilongo taya longitha omahala ngoka okuthuwa po, okudhana noshowo oku tyapula manga ye li metalelopo moshilongo shontumba nenge mehala lyontumba.